Kubakala kwe mu syisaali kuli khukeenda mu syisaali kwasyukhile kwalolile inyuuma, kuli kumali kulikho butonyisa buwaanga kuli khukendela khu bisaala, bisaala bino bilikho bunyaasi bwatsowelakho, buli bwe kamaru ka Green.

umukhasi wubowele shitambala sha'blue imurwe wakwarile komasi emisile kamatore iburangisi wewe babandu babandi bali mushisaala itayi bali khukulisa tsinyanye bityungulu bekhalemo bakali mulimo bakhasi ni basani baparkingile ni gari.

Umukhasi ali khu lyato wakwarile i'kofila yewe imwaanga i'murwe ni blouse, wakwarire ni i'longi wemile ali khupanga kyimicyungwa mu khepo khe ni bibindu ni watermelon ni kamarofu.

Umusani wemile khundulo khwekametsi khundulo khwekametsi khuno khulikho kamabaale kamakali, umusani yuno wakwarile ingofila imali, awambile kumulobo wamwatile mumetsi kali khutima ne khundulo khwekametsi khuno khulikho bunyasi luwande lwotayi tsinjinji tsili itayi tsabuwa ice ni kamafumbi khukulo kalikho

Inzu isi bawandikhakho bari Fortbet iliwo imboofu ni ikindi yakitiilakho. Iburangisi iliwo luguudo luboofu, tsipipiki bemisile khunulo khwe tsinzu ukhwo tsili ukhwo.

Kimimotokha kikyaka bilimwa mukunda oba kimitractor kilimo kitaru kili khukhwaka bilimwa mukunda kulala kuli khukari kwatimile kuli iburangisi, kikindi kili khundulo kili khutima kyongelekho kili khukhwaka

Intsushi ili khupamburukha Yama khushimuli ishindi ili khupamburukha itsa khushimuli shishindi mushisaali mulimo bisaala bikaali byabonekhile ni bunyaasi bulimo bya'green, intsushi yino ilimo bwa'yellow ni bu'maali khumunkongo khwayo ni khubikyele khwayo

Umusaani ukwalire ku overall kuwaanga wawambile ku chuupa kwe kameetsi mungoono wakwalire ku kofila kwa green imurwe, wekhaale khupikipiki yewe isi a'parkingile awo inyuma wewe bali khukhwoshelayo kimilyango ni kamadinisa ni bichuma bakwalakire tsikofila tsimwaanga

Babana bal mushibina basinde ni bakhana basutile kyiikhono kyawe mungakyi basanyukhile balala bahambile ni tsi'pen mungono bakwarile uniform wo pink ulikho kamakosolo kamawanga alikho ni tsi'badge tsimwanga bayikhala khu'desk

Ba bandu bali khushina be mile basani ni bakhasi bemile i line, bakhasi balala bali khukhupa tsingoma tsibili tsili iwo, tsimotokha tsa parkingile inyuma we ba bandu bo itayi, bisaala bili khundulo inyuma itaayi bikali bya tsowa byaleya.

Tsimbusi tsingali tsili khukyenda khulugudo tsindala tsi'mwanga tsindala tsi'mwanga tsilimo ni bumaali tsitsindi tsimaali tsi' wanga tsilimo bubesemu tsingali tsili khukenda khulugudo, khundulo khwe luguddo khulikho bunyaasi bukaali bwasimba ni bisaala bili itaayi bileeyi byaleya byasimba bilikho kamaru ka'green

Kusoolo kuyofu kuli mushisali kulikhukyenda akhuunu isi kulikhukyendela shaliwo bunyaasi bukaali taa kulikho kamasanga kamawanga ni khukhuru khubalayi, itaayi bisaala biliyo bikaali bili khutwela khutwela ilikho kamaru ka'green

Babaana bekhale mushibina bakali bakwalire tsingubo tsiwaanga bali bakhaana ni basinde balire bitambu byawe khutsi desk bali khusoma balala bawambile ni tsi pen mungoono bali mushibina sha permanent shilimo kumulyango

Tsisekhele tsili mukunda tsingali tse kamatoore tsatsowakila khutwela khutwela busa tsanera tsamiliya tsisekhele tsino tsilikho kamaru kamakali kamaru kali ka green kalikho kyimikongoni tsamiliya .

Umukhaasi ukwarile I't-shirt imwanga ilimo bu'line bumaali wekhaale khundeebe, wa'ambile kamakhono kewe kabili warere khushalani shisoona kimisweta, sishalani sino wasirere khumeeza, khumeeza khulikho tsingubo tsesi arerekho tsa'blue

I'parlament bayombekha i'goroofa indeyi ilikho court of arms i'burangisi bakhupakho, lukudo lwatsakho lwakolasi bakhalamo khukari khundulo babumbakho ni kamabaale kalikho buwaanga ni bubesemu khundulo khulikho tsimbendela tsa Uganda

Nashimya watsowa alikho kamaru ka Green ali khutwela khutwela waleya mungaaki. Nashimya yuno wakhupa tsinyalanyi khungaaki, kumumu kwamumulikhilemu wakhosile mu maru mwayo.

Babandu bali khungoona kumutaaro kwe kameetsi khundulo khwe luguudo mu town, umusaani wakwarire ku overall kwa blue wakwarire ne kukofila kwa yellow ne boots umumali wetilile sitiiyo ipikipiki iliwo khulugudo ili khutiima yasutile babandu ili khutsa mu town itaayi isi tsinzu tsili tsingaali.

Babaana besinde ni bengaana bekhaale mu lidinisa lyesi bakharamo ta. Inzu ili iya permanent bakhupa plaster khunulo, balala bemile busa khunulo itaayi babandi luwande lwe balolelele luwande lweno. Babaana bano bali bakali.

Inganyaafu ilikho bubesemu kumukongo khwayo ilikho ne bwa blue, bwa orange, ilikhukenda yama khusisaala khu khekhalisa khetsa khusisaala ukhundi, khulushaga lulundi ikyenda yalolelela iburangisi.

Tsinguubo basingile banikhiile khu tsisuuba tsilimo tsimbeseemu, tsa'blue tsa'green ni tsikofila natso bemisakile khubisaala imurwe bakwarisakilekho ni tsibag basisingile banikhile itayi bisaala.

Inyanga yamulikhile buwanga bukali ,bwamulikhile khumeetsi inyanza ili imbalayi yabalaya paka etaayi ,yamulikhile ni khugulu khubesemu kamafumbi kalikho kamamali katumatumakho khugulu khwosi tsane ni bubesemu bulikho

Babaandu bali khukhwinyaya kumupila bali khusalana bakwalire tsingaato tsye kumupila mubigele ni tsisocks tse kumupila ni tsingubo tsi short tse kumupila bali khukhwinyaya khulukewa lwe bunyaasi lubalayi lukewa luno balusheeba

Tsingafu tsimbesemu ni tsindala tsili tsimbesemu tsilikho kamapala kamawanga tsilikho kamayika kamaleyi kamawanga tsili khukyenda mukyisaali tsili khukhwaya bunyasi mushisaali muno mulimo bisaala bikali byatsowakila khutwela khuwela byatilanako kamaru

Inzusyi yakwile khu syimuli sya purple sha shibalaayi sharakakho bundu khunulo. Inzusyi yino ilikho bunu buwaanga ilikho kamooya kabili khu mukongo ni bubwooya bufwiti buli buwaanga ni bumali bwayibotokhelela khu mukongo khwayo.

Isolo isi balanga bari ingwe ili khukyendela khunduro khwe lugudo , imotoka i’taxi ili khutima itsa khulugudo ,khunduro khwe lugudo khulikho bunyaasi kumumu kwayosha bwayilawo bwakhosa busa ,lugufo luno kilo lwa ma

Umundu wekhaale mubumaasi, wa'ambile i'laptop yewe warere khumeeza ali khumiina ne kamakhono kabili , buwanga bwamumulikhile mumoni wakwarire i'mask imwanga imunwa wewe, umundu uyuno ali umuzungu.

Lilyaato lili khumeetsi lilikho umundu wekhalekho wakwarile tsingubo tsimali wahambile kumukango kwe warele mumetsi kenyatsa kameetsi kano kali kamabalayi paka itaayi kametsi kali kamamiliyu kamalayi

Umusaani wekhaale wakwarire i'saati imwaanga iye kamakhono kamaleeyi wakwarire ni tsi earphone tsyalebalebile wakwarire ni i'mbale inyimbi imali wakwarire slipper wa blue mu shikele. Isawu iliwo wa'ambile nabutama khukhepo ali khusesa.

Inzushi yebusile khu masasari kayo, inzushi yino ilikho tsindaya tsibili ilimo bu line bu mali ni bu wanga khu mubili kwayo inzushi yino ili khu kyenda mu masasari kayo iliwo ni bubushi yabunga yaroka bwayibotokhelelela atwela bwayibuusa.

Tsi pikipiki ni tsimotokha tsili khutima khu lugudo lwa corasi luli iburangisi we shall,I shell yino bakiwakha i rangi i mwanga ni ya yellow ni imbesemu ba bandu bali khukyenda tsimotokha tsili khu shell tsili khunywa kamafura.

Kameetsi kali ukhwama mulukyinji mungakyi kali ukhukha kasuna imwalo kabirira mulukotso kafuile lifulo mungakyi , tsi’nyinji tsilikho kamaabale ni bisaala ni bunyaasi bikali byatsowelakho imwalo kameetsi ka

Mukhatale banu bekhalemo abandi bali khukyenda, bandu balikhukulisa tsinyaanye, kamapwondi, mwoko, bitoloto kyukuyu bandu bali bakaali bayimisaka kyimimanvulu kyabwe kyesi bekhalamo basubulilamo ni kamandukha kalimo kamakaali buusa mubwenomwo siina

Kameetsi kamakaali inyanza imbalayi paka itaayi ilimo bibinu bikaali mumeetsi mwo bili khusubilamo bikaali naabi kameetsi Kano kamamiliyu kalimo ni tsi'ngeni, umusani wemile khundulo amakhuwamba i'ngeni mumeetsi wasutile mungaakyi

Khasoolo khesi balanga bari bari ingobe khaninile khu bisaala khungaaki khàlikho kamooya kamawanga ni kamamali, khasamile mukhanwa mwayo muli mukhubesemu, mumoni mwayo muli mukhumali, khali khu bisaala khungaaki

Umuundu wemile khu libaale khungaaki walolelele musina we kameetsi khu nyaanza. I'nyaanza yino musina muno mwafurire lifulo lili likali lyenyukhile mungaaki, umuunu yuno wemile walolelele.

Lilyaato lili khu meetsi lili khu khutimila khu nyaanza, lilyaato lino lyasutile basungu mwisina ni khungaaki. Lilyaato lino lili liwaanga, I'nyaanza ili imbalayi ni kameetsi kamamiliyu, khunulo khwe i'nyaanza khulikho lukiingi lwe kamabaale kamiliya kakhosa.

Basani babili bekhale khutikiyi khwenzu mutwela wekhale asi khukhasawu wakwarile i'coat imaali ukundi wekhale khukharebe wakwarile i'coat imaali ni'mbale imaali ni boots umumaali bekhale balikukanikha kha'radio basungile mukhadinisa kumulyango kuli kumwikule

Inzu iye bunyaasi bakyombekha eya bukaga bukoma yaleya mungaki elikho kamadinisa ke tsindabilo ni kimilyango kye tsindabilo, lucheewa luli khundulo lubalaayi ni bisaala bilika tsindulo bikali byatsowa byaleya mungaki.

Umusaani ukwarire i'kofila imali imurwe we wakwarire ni galubindi mu moni mwewe waboyile i'sawa khu mukhono, wakwarire ni syipangili warere syitambala asawu, wasanyukhile ali khusona sisyalaani ni tsingubo.

Basani babili baliwo mutwela wekhale khu kha stool ukundi wemile balikhukulisa butunda musawu ni kyimiyembe ni kyimikyungwa ni bitungulu ni tsinyanye bilala basonele musawu imurwe bibipo biliwo byesi basutilamo.

Umuundu kumukhono kwe kuli kumubesemu wakwarire ni ngubo imali waambile kumurobo kwewe wa'ambilekho i'ngeni ishi enyusile mungakyi yelebalebile khu nyaantsa ili imbalaayi imboofu.

Kimichungwa kili musawu tsisawu tsingaali tsisawu tsindala tsetsule tsitsindi tsili bisintsa batsipangile batsimisilekho e somba isawu indala bakagulule bakhalakilekho kimichungwa tsimande balerakile khungaki khwayo mukari kili kya orange mukari mwa..

Liyemba lyatsowa lyawangala lilikho bumitso bukali bwayindana, liyemba lino lilikho bumitso bubesemu bwasalanaka nenga buli atwela buli bubesemu lyawangala lyayinyukha mungaki lyayilayo lyabesema khungaki bikhobolo

Syisaali syili syikali syili mu litila, kumumu kwasyosha, bisaala byayomakakho. Kumumu kwamulikha itaayi, lukiingi lwabonekha nga liloba lwabesema luli pe kamafumbi khwi gulu kalikho kamabesemu, kamalala kamamali, kamalala Kamawaanga.

I'kanisa iye goorofa bakyombekha ni'kamatafali ilimo kamandinisa ke tsindabilo ni kimilyaango kye tsindabilo. Inzu yiino yaleya mungaaki bakipa kamabaati kakatalaka khungaaki, bisaala bili khundulo khwenzu khuno khulikho kamaru ka'green bileeyi mungaaki.

Umusaani ali khulugudo ali lwo chorus alikhusindikha igaari yewe ,igaari iyi wakyiboyelekho kamatoore khungaaki ni khundulo kakandi kalebalebele, umusaani yuno wakwarire imbaale imali ni ikofira imali, tsinzu tsili itayi tsingali tsye tsi goroofa ni tsi fwiti

Umusaani uwukhale khu'pikyipikyi khewe wakwarire ku overall kuwanga wa'ambile shichuupa she kametsi munghono mwewe wakwarire tsi galubindi mumoni wakwarire ni ikofira khumurwe iye green ,tsinzu tsili itaayi ba'akha iranji ye orange bapangawo ni biKyuuma bikali

Kha'stool khe'khukhukhalakho bakhetilisile khu plywood ishi bakhalisilamo shisenge khukari isi lu wire lwayama mungaakyi lwayikha baboyele i'socket khu kha plywood khene shimi ni stool ishi barerewo

Babaana bekhaale ni babaandu bakhuulu atweela, bakaali bekhaale khulya bilyo bakhambile tsisaanu tsaawe khubikyele tsisaanu tsiino tsili tsimwaanga tsilimo ni bu'line bumaali abandu bali bakaali balala bekhaale asi

Tsisolo tsi'giraffe tsili tsitaaru tsili khukyenda mubunyaasi tsasutile kamakoosi kaayo mungaaki kamaleeyi, tsisoolo tsino tsilimo kamapaala kamabeseemu ne kamawaanga ne tsisoolo tsitsindi tsili itaayi mukyeewa mubisaala bili bikaali bili..

Babaandu bali khundulo khwe kameesti khunyanza bakali bebusile atwela bawambile khatimba bali khurusa mumeetsi, lilyaato lili luwande lwataayi nalyo lili khundulo khwe kameesti, khundulo khwe kameetsi khuno khulikho kumuyekhe kumukali ni

Kumukhono kwo muzungu kwarurakho bubwoya buwanga bukali khutwela khutwela wabowakho isawa ilimo bu line bumali ni buwanga waamba kumurobo kwe kuroba tsi nyeni wamwatile mumeetsi ali khutoba tsi nyeni munyatsa .

Kamato kabili kali khutimila khunyanza kametsi kamakali kamaato Kano kali kama mali kaleya mungakyi, inyanga yamulikhile bubesemu khu nyatsa bifo bi bindi bya malile yamulikhile ni bu bundi khwi gulu bifo bi bindi bya malile.

Kusolo kwesi balanga bari ikunke kuli musisaali kulikho kamooya kayo kamamali khumubili khwositsana khwama khumurwe khwositsana paka khubikele kwewambile imunwa kuli mubisaala bili bya green ni bunyaasi bya tsowamo bili bya green

Umusani wakwarile isati iye kamakhono kamaleyi wasitamile alikhu wamba kamachi Kali mukhanvela alikhupangaka asi, umusani yuuno warere'a nimimbo yewe elah asi mulimo tsinyengo litsune khumurwe lilikho umusani yuuno umumali